Haala dammugal saare on, dammugal nai ndaa ɗum ɗo dow maajum don bob geefe majum boo ɗon sumpiti ndaa pellel dagali bee pellel jooɗugo vooɗi sosai.

Ɗbbo on ɗo joɗi oɗo fawna oɗo laara yesomako. Ha ɗalugol. Oɗo tiiti kayan shafe-shafe mako. nɗa gasa mako gaasamako balejum kurum.

Nda debbo o habbi dankwali wati lunse, o habbi chen hadande mako, kumo o ɗon manta vodi.

Haɗo gorko on ɗo dari be gare mako bulu, ɗon girin bafe haɓawo mako be paune yelo hori.

Nda fanka ba je esi ɗo ɓe watata ndiyam dinga ta viccugo ma ɗo fewi delem ɗo, kanjum on ɗo, to nda kwali majin nda ɗi ɓawo babal ɓe tiyoman voɗi.